Barkan mu dai a wannan bideyon an gwado mana ne wato za’ace ma aura ta ana nufin abunda ake nufi yadda ma’aurata suke rayuwan su cikin farin ciki, da kuma kwanciyar hankali. Kaman yadda muke gani wannan bideyo ana mana bayani ne akan yana yin yadda wato rayuwan aure yake. Yanayin yadda rayuwan iyali, yadda iyyali suke kasan cewa a cikin gida. Kaman yadda muka gani a cikin wannan bideyo an gwado gida ne wato da mata da miji yadda suke rayuwansu su da ‘ya’ ‘yan’ su. Kaman yadda muke gani yana kyau ma’aurata su so juna mata da miji suna zaman lafiya ta yanda ‘ya’ ‘yan’ su ma zasu gani su kwaikwaya, ga yaran yanda suka haɗu da iyyayen su, suke koya musu karatu suke wasanni dasu da dai sauran su. ya nada kyau dama a iyyali ka zauna agidan ka kai wasa da ‘ya’ ‘yan’ ka da matan ka, abune mai kyau kuma abune da yake da wato mahimmanci. Bakaga wasu gidajen kamar yadda muka gani a’a namiji ya kama wato dukan mata da dai sauran sub a, wannan ba ɗabi’a bane mai kyau itta mata mace ce wanda za’a zauna lafiya, za’a zauna zaman farin ciki a kuma kula wato da yara. Nagode

Barkan mu dai wato a wannan bidiyo an gwado mana wato ma’aikaciya ce ta ƙidaya, wato yanda take bayani yanda take sarrafa, ko in ce take rabe raben kuɗaɗen da take amfani da shi a abubuwan yau da kullun da kuma wanda take ajiyan su. wato wannan bayani yana gwada mana ne yanda za ka yi amfani ko kuma yanda zaka sarrafa kuɗaɗen ka ta yanda zaka yi ayyuka dasu ko za kayi amfani dasu ba tare da ka shiga damuwa ba. Kamar yadda muke gani wani zata ware Kaman kuɗin da za tayi abinci dashi, kuɗin da zata hau abun hawa, kuɗin za tai wasu abubuwa ko zata biya wasu buƙatun ta na yau da kullun. Sannan kuma ta kan wato yi tattali wato ajiya wanda ko wani abu ya taso mata a nan gaba za ta ɗauka tai amfani dashi. misali ko washe gari tana son taje wani wuri kuma ba mota ne da ita ba zata ita ajiye kuɗin da za ta yi wannan tafiya da shi wato yana da kyau ka tsara wato tsare tsare a kan kuɗaɗe za kai amfani dasu, da yanda za kayi ka kashe su. a taƙaice dai wannan bidiyp yana gwada mana ne yanda ake tsare tsaren amfani kuɗi da yanda za ayi a kashe su da wanda za ks kashe da wanda kuma zaka aje su kayi amfani dan nan gaba dasu. Nagode

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an gwado mana ne wato a ƙasar Gana akwai taro na bukukuwan gargajiya da ake yin sa duk shekara. A wannan faife an ɗau guda goma ne, aka yi bayani akan su. Wato, fitattu daga cikinsu akwai biki da suke yi duk shekara mai suna Homo, lokaci ne da suke yaƙi da yunwa. Wannan babban taro ne da ake yi a Akra na ƙasar Gan, wannan bikin gargajiya ana yin shi ne bayan an girbe amfanin gona kuma lokacin fitowan kifi. Sannan akwai Bakatuwa ana gudanar da wannan bikin ne a lokacin da kifi ya fito. Akwai kuma biki da suke yi duk shekara na gargajiya mai suna A Safofidiya, ana gudanar da wannan bikin ne a ƙarsen watan bakwai zuwa farƙon watan takwas wato Ogosta. A wannan biki akwai zaɓaɓɓu, ma'ana baƙi na musamman da suke murna fitowan amfanin gona. Sannan akwai Ohum, ana gudanar da wannan bikin ne na murnan fitar doya. Ana yin shi ne a watan tara zuwa watan goma, a mafiya yawan lokuta yana zuwa ne a ranan Laraba, wato ranan Laraba ke nan. Na gode.

Barkan mu dai, wannan bidiyo yana gwado mana ne wato ire-iren addini da muke da su, kamr yadda aka yi bayani a cikin wannan bidiyo akwa “artism” wato mutane da basu yadda da cewa akwai Ubangiji ba sai kayayyakin da muke amfani da su na yau da kullun, mutane ne da basa bautawa kowa sannan abu nagaba akwai “paganism” addini ne da suka yadda da cewa Ubangiji guda ba guda ɗaya ba ne, suna da yawa rana da addinin sa, wata, rana da Ubangijinsa, wata da Ubangijinsa, sama da Ubangijinsa, sannan akwai “Hindism” ƙabilan Hindu sun yarda da cewa akwai hanɗin gwiwa wato Ubangiji da yawa sannan sukan bauta ne wa gumaka, sannan abu nagaba akwai addinin wato Musulunci, wannan addini sun yarda da cewa Allah guda ɗaya ne, sun yarda da cewa Al`qur`ani Magana ne da ya fito daga wurin Ubangiji, Allah shi ne mahaliccin komai, mutum da aljan da duk wani abu dake duniyan nan, sannan akwai kuma addinin kiristaniti sun yarda da cewa “Jesus Christ” shi ne Ubangijin su, sun yarda da cewa Ubangijin su ya zo ne a mutum ya kuma rasu a mutum suna amfani ne da littafin mai suna bible” wanda yake ba da labari akan Ubangijinsu, na gode.

Barkanmu dai a wannan bidiyo an gwado mana ne yanda ake taro wato yanda aka gudanar da murnar haihuwar yaro. Kamar yanda muka gani a wannan bidiyo an gwado yaro ne yana cikin farin-ciki, sannan anyi ma sa kwalliya an masa wanka an masa kwalliya anci masa gaye yayin da iyayensa ma suka yi wato fita na da yake wato na ƙayatarwa da fararen kaya mahaifiyarsa ta yi shigar fararen kaya ne ta yi kyau sannan mahaifinsa shima yayi naa shi kalar shigar na fararen kaya don taya wato murnar haihuwa ko kuma ince na samun wannan ɗa da suka yi. A yayin da aka gwado mana anyi gyare-gyare kamar anyi amfaani wato da su baluu yanda aka ƙawatar da wurin yanda yayi kyau inda za su gudaanar da wannan biki ko ince hidima na nuna farin-cikin samun wannan ɗa, yayin da aka gwado wato da wasu yayyinsa guda biyu da suke su ma ta ya wato iyayensu wannan farin-ciki. Yayin da aka gwado yanda suka fita wurin da aka ƙawatashi don gudaanar da wannan murna na samun yaro aka gwado yanda suka yanka wato cake don farin-cikin wannan ɗa da suka samu, naagode

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an yi mana bayani ne wato akan banki. Wato banki ma'ajiya ne da yake da kariya, inda ake ajiya ba tare da an yi fargaban wani abu ko zai sami kuɗinka ba. Sannan akwai ire-iren banki da muke da su, kamar: akwai babban bankin ƙasa na tarayya, sannan kuma akwai banki wato na wani wanda ya kafa shi don kasuwancinsa, wato bankin kasuwanci. Wato, shi banki ta ya ya wasu banki suke samun kuɗaɗen shigansu? Su banki sukan sami kuɗaɗen shigansu ne yayin da wani ya yi ajiya a ciki, ko kuma aka je a tura kuɗi daga wannan banki zuwa wani banki. Akwai abunda banki teke cira a kowani fidda kuɗi da ake yi zuwa wani bankin daban. Sannan akwai rance ko in ce bashi da banki take bawa mutane. Wanda idan aka sake biyanta, akan ɗaura masa wato riba akai akan sa masa wani abu akai wanda ya wuce kuɗin da ka bayar. Na gode.

Barkan mu dai, wannan bidiyo, yana mana bayani ne, a kan yadda Tsohon shugaba Atik; Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yake magana a kan, wannan gwamnati da take ci, na Bola Ahmad Tinubu, yayin da yake bayanin yadda yake nuna ƃangaranci na yaransa da kuma yankinsa. Wato, a gefe guda a wannan kanun jarida, an yi bayani ne yadda Bayo Ananoga, Mai Ba Wa Shugaban ƙasa shawara na musamman, yake bayanin cewa, shi tun da Tsohon Mataimakin Shugaban ƙasa Atiku Abubakar, ya faɗi a zaƃensa da ya gabata, yake kushe da hassada da ku; rusa duk wasu ƙudura-ƙudura da alkairi, da wannan gwamnati me ci take yi yayin da a gefe guda kuma shi Paul Igbe, da yake magana da yawun, wato Tsohon Mataimakin Shugaban ƙasa Atiku Abubakar, yake cewa Atiku ya ce, shi me:; shugaban ƙasa ya tsaya ne, a gurin ba da mukamai, wanda ba da mukaman nan, na ƃangaranci ne, yana ba da manya-manyan mukamai ne, ma yanky; ma al’umar da ke yankinsa ko in ce al’umar da suka fito yankinsa, a madadin ya mai da hankali, a kan halin da ƙasa take ciki, na talauci da yinwa da rashin abin yi Shin, a wannan bayanai, da kok; mai da yawu da aka yi, wanne ne ra’ayinku, na gode.

Barkan mu dai a wannan bidiyo an gwado mana yanda zaka yi tsare tsare wato tsare tsaren abubuwan da za kayi a rayuwar ka wata ƙila musamman ma ta yanayin yanda zaka tsara abubuwa ya tafi da iya kuɗin da kake dashi wato mallakin ka kenan. Kamar yadda muka ga wannan bayani a wannan bidiyo an gwado mana wato tsare tsare ne. misali yayin da ka samu kuɗi ko kuma ince in albashi ne kake ɗauka kai ma’akaci gwamnati ne ko in kasuwanci kake yi, zaka iya aunawa ka gani a wata nawa ka samu, nawa kake ka mallaka ko nawa kake da shi, sannan zaka tsara ka gani in gida gidan haya ne nawa zaka biya kuɗin haya, nawa za kaci abinci da shi, nawa zaka sha man mota in kana da mota in ba ka da mota nawa zaka hau abun hawa ka tafi gurin um gurin aikin ka dashi ko wurin kasuwancin ka. Sannan za ka ga kuma nawa ne zaka ajiye wanda buƙata idan ya taso maka a gaba zaka ɗauka kayi dashi ba tare da kasha wahala, ko kaje neman aron kuɗi, ko ka shiga wani hali da zaka shiga damuwa ba. Yayin da baka yi wannan tanaje tanaje ko ince tsare tsare na yadda za kayi rayuwa da kuɗaɗen ka ba za ka iya afkawa a cikin matsala a taiƙaice dai wannan yana gwada mana yanda za ka tsara abubbwan da za kayi da kuɗaɗe na rayuwar ka. Nagode

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an gwado mana ne yanda wato za ka nuna damuwanka da abunda ya dama wasu. Wasun nan sun ƙunshi maƙotanka, 'yan-uwanka na jini, ko kuma al’umar yankinka. Wannan bidiyo yana gwada mana cewa damuwa da damuwan wani abu ne da yake da mahimmanci, kuma abu ne mai kyau da za mu duba a cikin rayuwa. Yana da kyau idan ka ga ɗan-uwanka, ko maƙocinka, ko wani, ya shiga cikin damuwa, na tashin hankali kai ma ka gwada mai wannan damuwa, ka gwada kai ma kana cikin wannan damuwa, kana kuma cikin wannan tashin hankali. A wani gefe kuma, yana da kyau yanda ka ga wani ya shiga cikin farin-ciki, kai ma za ka gwada mai, ko kuma in ce ka taya shi wannan farin-cikin da yake ciki. Akwai misalai da dama da za mu iya kawo wa a wannan bayani na bidiyo. Yana da kyau mu dinga taimakon 'yan-uwanmu, mu rinka taimakamu su, kuma mu rinƙajan yo su a jiki. Kamar yanda aka gwado ko a makarantu ne yanayin yanda malamai za su janyo yara a jikinsu, su gano damuwansu, ta yanda za su koyar da su ta yanda za su fahimta. A taƙaice, wannan yana gwada mana ne: nuna damuwa, ka taya ɗan-uwanka idan ka ga ya shiga cikin wani damuwa; ka taya shi damuwa in ya shiga cikin farin-ciki, ka taya shi wannan farin-ciki. Na gode.

Barkanmu dai, wanna bidiyo ya gwado mana ne yanda ake wato wasanni da kuma kaɗe-kaɗe na rawa da kiɗa da dai sauransu a wurin wato yanda yaara suke murna a wato duniyan bakii ɗayanta. Kamar yadda muke gani wannan murna da ake yi taro ne wato na mataasan yaara yayin da wasu masu kiɗe-kiɗe suka zo suke kalan naa su kiɗe-kiɗen, yayin da waɗannan yaara suke gwada farin-cikinsu suke tsalle suke rawa a tsakaninsu. An gwado mana cewa wato yaara suna da wato haɗin-kai yayin da za su yi wasanni ko kuma gudaanar da farin-ciki na wani taro ko na wani abu idan ya taso. Kamar yadda muka gani akwai makaɗi wato segun Johnson yanda ya fito yayi na shi kiɗan aka yi yaara suka yi rawa akwai su wisely, bageri akwai su abel hui da dai sauran mawaƙa wanda suka fito suka yi kiɗe-kiɗe wato suka fidda sauti na kiɗa da yaaran nan suke bin sa suke rawa akai suke gwada farin-cikinsu. Taro na farin-ciki na yaara taro ne da yake da mahimmanci, yana da kyau yaara su zamanto suna da haɗin kai ta yanda in abu ya faru za su haɗu su gwada farin-cikinsu, naagode.

Barkan mu dai a wannan bideyon an gwado mana ne wato yanda ake kwalliya na zamani, da kayayyaki wato da kuma yanda ake sarrafa kayayyakin a saka su da kuma yan da ake wa haɗa wato ɗan kunni, su sarƙa da ɗan kunni da yanda ake sa su tafi da kayan da mutun ya saka. Kamar yanda muke gani an gwado mana wato yanda ake haɗe haɗen riguna da kuma wanduna. Yaya akeyi idan aka ɗau riga aka yanke wani guri daga ciki aka zai yi kyau ajikin mace kamar yanda muke gani wando ne amma za kaga ya yinda aka ɗauki almakashi aka yanke wani gefen sai ya daba wani wato wani kala na musamman ya bada wani dizain ko ince bada wani ado na musamman wanda zai fito da mace tai kyau. Bayan angama wannan na hidin dimu na yadda ake fidda riguna da kuma wanduna da yadda ake bi a saka su a jiki yayi kyau. an dawo ne aka gwado mana wato yanda ake haɗa sarka da ‘yan’ kunni, wa yannan sarka da ‘yan’ kunni sun kunshi hadda ake haɗa sarka na bit, ya yinda ake haɗa su abi ai amfani dasu a da saka a haɗa wa’yan’nan kaya a ciki yanda zaka fito kai kyau. a taƙaicen taƙaitawa dai wannan bediyo yana gwada mana yanda ake ado da kwalliya na kayayyakin zamani riguna da kuma sarƙa da ‘yan’ kunni da kuma yanda ake haɗa su nagode.

Barkan mu dai a wannan bideyon an gwada mana wato aikace aikace ne dai da zaka yisu bayan ka taso daga wurin aiki, ko ince bayan tasowa daga wurin aiki. kamar yadda wannan mata take mana bayani yanda take wato wasu ayyuka na hutawa ko ince wasu ayyuka bayan taso wanta daga wurin aiki. Ya yinda ɗaya daga cikin wa’yan’nan ya kunshi wato aikace aikacen cikin gida, zaka iyya wato Kaman yin shara haka wanke ɗaki, ko aiki na girka abinci a kicin wannan ayyuka ne da zai saka nishaɗi bayan dawowa daga wurin aiki. Sannan zaka iyya wato ko ziyartar wani guri na shakatawa bayan ka dawo daga wurin aiki zaka iyya zuwa Kaman wato taro ko kuma wurare da ake zuwa na yawo buɗe ido ko na yawon shakatawa akwai ayyuka da dama da zaka yi shi wanda zai saka farin ciki da hishaɗi bayan dawowa daga wurin aiki. Sannan wani lokacin zaka iyya wato ka zauna ka kira aminan ka ko kuma ince ko abokai ko ƙawaye, koda a ce ta waya ne kunyi hira da su ku tattauna wato matsalolin ku da damuwoyin ku. A takai ce wannan bideyo yana mana bayani ne akan yanda ake ayyuka na hutawa ko kuma ayyuka da zai sa farin ciki bayan dawowa daga wurin aiki nagode.

Barkanmu dai, wato wannan ya gwado mana ko kuma in ce yana mana nuni ne da wato ma’aurata kamar yadda muka sani aure abu ne da ake yinsa mai kyau sanan aure shi ne wato ginshiƙi ko in ce na al’umma baki ɗaya kamar yadda muke gani ko in ce yadda aka gwado mana a wannan bidiyo an godo an gwado mana ma’aurata ne da suke wato zaune zaman lafiya zama na taimakekeniya juna zama cikin farin ciki da nishaɗi kamar yadda muka sani ne wato shi aure yayin da iyaye suke zaune lafiya ‘ya’yansu ma suke wato ganin yanayin yadda suke tafiyar da rayuwansu suma su kwaikwaya kamar yadda bidiyo nan yake nuna mana an gwado su suna cikin farin ciki aure ne da yake cike da farin ciki da ƙwanciyan hankali suke wasa suke tsalle-tsalle suke guje-guje suke nishaɗi wato wannan yana gwada mana cewa akwai zaman lafiya da taimakekeniya da ƙaunar juna da san junansu a tsakansinsu a taƙaice taƙaitawa dai za’a ya bayani ne akan cewa wannan bidiyo yana wato ɗauke da ma’aurata guda biyu yayin da suke zaune lafiya zama na kwanciyan hankali na gode.

Barkanmu dai wannan bidiyo ya gwado mana wato mace ce yanda take hutun ta ko ince taka hutawanta a gida na jin daɗi bayan ta dawo daga wurin aiki wato da yammaci kenan ko kuma a ce wato da magriba ko dare. Kamar yadda muke gani bayan dawowanta yayin da wuri ya fara duhu takan kunna kyandir, takan shiga ta yi wanka bayan ta yi wanka takan fito ta shafa mai bayan ta shafa mai takan sanya wato tufafi kaya kenan a jikinta, bayan ta sa waɗannan kaya takan je ta haɗa wato shyi a madafa. Bayan ta haɗa shayi ta sha takan dawo ta zo ta zauna ta dau wato buredi ta ɗuma shi ya ɗan yi ɗumi ta zauna ta ci. Bayan ta ci takan ɗauki wato na’ura mai ƙwaƙwalwa yayin da take zama ta yi kallo aciki, takan yi kallon finafinai acikin na’uranta mai ƙwaƙwalwa. Bayan ta gama kallon na’ura mai ƙwaƙwalwa ya sanya ta wato nishaɗi da hutu takan koma madafa yayin da take zuwa ta sake ta yi girki don wato iyalinta. Yanda aka gwadota ta yi amfaani da nama da sauran kaya-kayan miya ta yi abinci ta kawo ta ajiye ma iyalinta, naagode

Barkan mu dai wato wannan an gwado mana wato yanayi ne na wato mu’amala ko ince zamanta kewa irrin na masoya. Wato zamanta kewa da muke gani irrin na masoya zamanta kewa ne da ake yinsa cikin nishaɗi da farin ciki kamar yadda muke gani ko kuma ince yanda bideyo ya nuna mana munga ma’aurata yanda suke cikin farin ciki suke cikin nishaɗi suke rayuwa ba tareda tashin hankali ba. Dama a rayuwa anaso ya kasan ce a akwai taimakekeniya a tsakanin juna yayin da ɗaya yake farin ciki ɗaya ma ya tayashi farin ciki, shi kuma zaman lafiya abune da yake da kyau yake da mahimmanci a tsakanin al’umma baki ɗaya bama sai lallai a tsakanin ma’aurata ko masoya guda biyu ba. Kamar yadda muke gani a wannan bideyo bideyo da aka gwado mana mutane kala daban daban wato ya yinda suke zaman lafiya suke zama cikin farin ciki suke zaman wato nishaɗi. A taƙaicen taƙaitawa dai in zamu taƙaita wannan bideyo, bideyo da yake kunshe da wato mu’amala yake gwada mana yanda ake mu’amala na zama lafiya da farin ciki da kuna kaunan juna a tsakanin ma’aurata ko kuma a tsakanin saurayi da budurwa nagode.

Barkanmu dai, wannan bidiyo yana gwada mana ire-iren maƙwafta da muke da su yayin da ake dukan mutum, ko in ce ake dukan yaro. Yayin da iyaye suka fusata ɗa ya yi lefi, ko in ce yaro ya yi lefi ake dukansa. Akwai maƙwaftan da idan suka zo, za su zo ne, su dunga ba da haƙuri, suna ba da baki ma iyayen yaron, domin mahaifiyar yaron ta bar dukansa. Sannan muna da maƙwaftan da yayin da ake dukan yaro, ko ake dukan yarinya, za su zo, su zo, suna faɗan cewa “ai jiya sun gan shi a wuri kaza, ya yi kaza.” A madadin su ba da haƙuri, su za su azzamawa ne, su dunga ziga wa iyayen yaron ne, su dunga dukansa akan dukan da suke masa, za su zuga, ne a ƙara duka akan dukan da ake masa. Sannan muna da maƙwaftan da yayin da ake dukan yaro, su kuma za su zo, su ba da haƙuri ba, sannan kuma ba za su zo su ziga ba, za su ja gefe ne, suna leƙawa, suna gulmace-gulmace. Wato z asu ja gefe ne, su yan ba ruwanmu ba, ba da haƙuri, sannan kuma ba zigawa. A taƙaicen taƙaitawa dai, wannan bidiyona yana gwada mana ire-iren maƙwafta da muke da su yayin da ake dukan yaro. Na gode.

Barkanmu dai a wannan bidiyo an gwado mana ne wato yanda mace take bada labarin yanda take tafiyar da rayuwarta. Kamar yadda muke gani an gwado ta ne wato a cikin gidanta yayin da take bacci, sabida tana sammako ne a wurin fita aikinta. Yayin da ta tashi takan tashi ne wato da sassafe, ma’ana takan yi sammakon tashi ne ya yinda da take zuwa ta yi buroshi bayan ta yi buroshi, za tai wanka bayan ta yi wanka zata fito ta sanya tufafi a jikinta wato kaya kenan, bayan ta gama da wannan takan je wato ta kunna ta je madafa ta haɗa wato abunda ake kira da shayi. Sannan ta ɗau break ta ɗuma ta zauna ta karya ko in ce ta ci. Bayan ta yi wannan tana ɗaukan wato na’ura na ƙwaƙwalwa ta saka a cikin jakanta, takan shirya jakunkuna ne kamar yanda muka gani guda biyu na tafiya gurin aiki ɗaya takan sa na’ura ne mai ƙwaƙwalwa sauran wasu kaye kayenta, ɗaya kuma takan sa wato laman safiyo na abinsha ko da abinci a cikin ɗayan jakan. Jakunkuna guda biyu kenan yayin da take sammako ta fita daga cikin gidanta a motarta. Yanda aka gwado ta tana tafiya gurin aiki ne da sassafe da kuma takan iya tsayawa a hanya ta ci wato guzurin ko kuma abunsha da ta fita da shi daga gidanta. Na gode.

Barkanmu dai a wannan bidiyo an gwa:do mana ne wato yanayin samun ka, yanayin yanda lafiyarka yake tafiya. Kamar yadda muka sani, mutane suna faɗi tashi wajen neeman abun yi, ko kuma in ce wajen ne:man ayyukan yi, mutane da dama, wasu suna zirga-zirga ne:man kuɗi, wasu kuma su Allah, ko kuma in ce su sun riga da sun nema, sun sa:mu wato sun riga da sun tara waɗannan kuɗaɗe. Wato yayin da ake yin mana bayani akan cewa shi zirga-zirgan da suke yi, wasu yakan tabo wato lafiyar jikin su. yayin da wasu za ka gansu, sun kaamu da ciiwo wato kaman na kansa yayin da wasu su sun riga da sun yi zirga-zirgan, sun yi buga-bugar, sun yi haɗa-haɗan, sun ne:mi kuɗin, sun gyaara, suma ana iya saamunsu wani lo:kacin da cututtuka kamar su ci:won suga. Wannan misaalaa ne, wato ga wanda teke bada bayani a bidiyo, ta mana wasu yanayin zurga-zurgan su da neeman buga-bugan neeman abun yi, za ka ga ni yakan iya hana su bacci, da dai sauransu wanda rasin bacci ma yakan kaawo wato rasin lafiya ga ɗan-Adam. Wato da yanayin samu-n ka, yanayin wato lafiyar jikin-ka. Na gode.

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an gwado mana ne wato gida, wato gini ne da aka yi shi ƙawataccen gida ne mai kyau dake ɗauke da ma’aurata aciki. Kamar yadda muke gani maata ne da mijinta yanda suke zaman lafiya acikin gidan wato auransu. Wannan bidiyo ya gwada mana zaman lafiya a gida abu da yake da mahimmanʧi, sannan an gwado mana yadda maatan take aiki acikin gidanta wato aikace-aikace irin na cikin gida, yayin da ta tashi da wato da sanyin safiya ko kuma ince da sassafe ta nufi madafa wato kitchen kenan inda ta je ta haɗa shayi bayan ta haɗa shayi ta ɗumama abin bureda da ɗan ɗuminsa ta fitar ta haɗa wato abin da ake kira karin kumallo kayan karyawa kenan, yanda ta fito ta ɗaga wato maigidanta a bacci yayin da ya tashi shima ya ga cewa ma ya yi latti ya jeyayi wanka ya shirya ya fito ya zo wurin ta zo take masa magana akan cewa ya karya yayin da ita kuma ta gama kammala masa koomai yana dubaa agogo yanda ya ga cewa ƙarfe wurin tara ne, ƙarfe tara yayi lattin wurin aiki wato shi wannan mijin malamin makaranta ne, naagode

Barkanmu dai, a wannan bidiyo an gwado mana ne wato a karan farko da uba ya faɗi a ɗakin haihuwa, yayin da budurwansa ta zo haihuwa. Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo, an gwado mana nean kawo mace ce budurwa da take naƙudan haihuwa. Kamar yadda muke gani, an gwado ta ne tare da wato ma’aikaciya in ce ma’aikaciyan asibiti, ita take karɓan haihuwan. Yadda take ta faman ƙoƙarin ceto rayuwan wannan mata, da ita da abin da za ta haifa. Wannan shi ne karo na farko da wannan uba ya fara shiga wato ɗakin haihuwa, yayin da ya ga yadda budurwansa take fama, ko in ce take shan wahala, gurin yadda za ta yi ƙoƙarin ta haihu. Yayin da za to gaf, ko in ce lokacin da ta zo haihuwa, da ya gani, ya yanki jiki, ya faɗi. Yayin da take shi ma a nan aka ɗago sa, aka ceto rayuwansa. Wannan mata ita da take naƙuda, ta haihu lafiya, suka fita da ita da yar ta lafiya, da ta haifa yar mace. A taƙaicen taƙaitawa, wannan bidiyo yana gwado mana ne yadda uba ya faɗi a ɗakin haihuwa yayin da budurwansa ta haihu. Na gode.

Barkanmu dai wannan biidiyo ya gwado mana ne ko kuma ince yana magana ne akan wato ilimi da ake zuwa makarantu a koyesu da kuma ilimi na raayuwa. Wato shi ilimi da ake zuwa a koye shi a makaranta ko kuma ince da ake koya a makarantu ya shafi wato makarantu na firamari makarantu na sakandare makarantu na jami’a da dai sauransu. Wannan ilimi ne da yake da wato zan ce dokoki, ilimi ne da yake da ƙa’idoji da wasu tsare-tsare da ake bi wajen ɗaukan wannan ilimi, wato ilimi na makaranta kenan. sannan idan aka dawo gefe guda akwai kuma ilimi da ake koyansa wato ilimi na raayuwa. Wannan ilimi na raayuwa akan koyee shi ne wani a gida za ka koyi ilimin raayuwa a gida ana kuma koyansa ko a maƙoota ko a wani wuri ko wani wanda ya iya wato wani abu ko wani basira da zai yi amfaani da shi wato da hannunsa ya ƙirƙiri abu ya haɗa shi ya koyar da wani wannan ilimi kenan na wato raayuwa, naagode

Barkanmu dai wato wannan bidiyo ya yi magana ne akan ko in ce yanayi ko iri na gwamannati ko ire-ire na gwamannati, wato akwai gwamannati da akan wato mutane ne ɗai-ɗai ke zaɓan wato shugabansu ko in ce kaman shugaban ƙasa haka mutane ɗai-ɗai ku ne ke zaɓansa a wani wato irin gwamannati kenan, sannan akwai wato gwamannati da ake wato ta yi ake zaɓe za’a haɗu ne wato gwamannati kenan na demokratiya shi wannan gwamannati na demokratiya al’umma ne suke fitowa ko wace jaha ko wace ƙaramar hukuma al’umma za su fito kaɗa ƙuri’ansu su zaɓi wanda ze shugabance su wato su zabi shugabansu wanda ze yi musu jagora wannan mulki na demokratiya ana yin su ne a ƙasashe da dama wa yayin da jama’an wannan ƙasan za su fito su kaɗa ƙuria su zaɓi wanda suke kyautata zaton shi ze shi ze tausaya musu shi ze talafa musu shi ze kuma iya riƙe wannan ƙasa na gode

Barkan mu dai, wannan bidiyo yana gwado mana ne, wato wasu damammaki, wato damammaki da Allah ya ba wa mutum. Kamar yadda muka sani ne, yayin da mutum ya shiga wani hali ko yake wato neman wani abu na rayuwa, ko cigaba ko neman aiki, ko neman wani abu dai, da zai kawo masa cigaba a rayuwa, ko neman ilimi, da de sauransu. Wato, yayin da ka shiga wannan damuwa, shi ubangiji ya ba ka dama, ko kuma in ce kana da dama da da ka tsaya, ka roki ubangiji, da ya kawo maka wato mafita a wannan damuwa naka. Sannan, akwai wasu damammaki da ya ba ka, kamar su, za ka iya tashi, ka fita, ka je, wato ka nema abu, ba wai se ka zauna ne a wuri ɗaya kana jiran abin ya zo ya same ka ba. Za ka tashi, kai hoƃƃasa, kai ma ka ba da wato naka gudummawa, ta yanda za ka yi ka taimaki kanka, har ka temaki al’uma. A takaicen takaitawa dai, wannan bidiyo, ya gwado mana ne, yanda wato ubangiji, ya ba da damamma; wasu damammaki, da mutum zai yi a rayuwarsa, na gode.

Barkan mu dai wato a wannan bideyo an gwado mana ne yanda ma aikatan gwamnati suke wato madalla ku kuma ince suke yabawa akan yanayin wato biyan al bashi su. Kamar yadda muka sani ne ko ince yadda muka gani a wannan bideyon, an gwado ma’ikata sun kai su huɗu ko wane da fannin inda yake aikin sa wato ko wane da wurin aikin sa, sannan ko wane ya bada bayani akan yanayin yanda ake biyanshi al’bashin sa na wata Dukkan su ko wanne yayi na’am yayi maraba ko ince yana farin ciki da murna ya kuma yarda da irrin al bashin da ake bashi. Ya yinda ɗaya daga cikin tai bayanin cewa da ta fara aiki, wato aikin daba na gwamnati ba aikin na kamfanin wani yayin da take cikin wannan aiki, tazo ta sama aiki na gwamnati ta bambamce aiki na gwamnatin yafi mata wannan aikin wato na kamfani da ta bari a baya. Wannan bideyo yayi bayani ne akan yanda wato ma’aikatan gwamnati su kayi na’am, su kayi maraba, su kayi kuma gwada farin ciki da godiyan su ga irrin yanda ake biyansu al’bashi nagode

Barkamu dai wato wannan bidiyo yana gwada mana wato yanayin yanda ake tsaftace wuri don wato lafiyar jikinmu ɗan adam ko in ce lafiyar jikin mutum kamar yanda muke gani wannan mata ce ko kuma in ce macce ce aka gwado ta yanda take aikace a gidanta na tsaftace wuri sabida samin lafiyarsu ita da iyalanta yanda muke gani gefe guda ga kayan wasan yara nan yanda suka gama wasa ta tatara ta adana su a wuri guda sannan wato ta share ɗakin da kujeru suke tafi ta sa abu ta goge ta gogoge wuri yai kyau sosai sannan ta koma gefe guda ta je ɗakin da suke kwana ta kyara kan gado ta shimfiɗi ta tsaftace ko’ina kamar yanda muka sani ne shi tsafta abu ne me kyau kuma tsafta abu ne da yake ƙara mana lafiya a jikinmu yayin da ta koma wato madafa kicin kenan ta je nan ma inda tai girki wato ta gogoge kana bun girkin ta yi su wanke-wanke ta tsaftace ko’ina a kicin ɗin a taƙaicen taƙaitawa dai wannan bidiyo yana gwado mana ne yanda wato tsafta yakan jawo wato lafiya a jikin mutum na gode.

Barkanmu dai, wannan bidiyo yana gwado mana hanyoyin da za ka bi ka kasance ko kuma ka gudnar da rayuwarka yadda yakamata, kuma cikin farin ciki. Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo, aka mana bayani wato ka sami ka tattauna da abokanka, hakan yakan zan yo maka farin ciki. Ba za ka zauna kana tunani na daban ba. Baya a ƙwaima zuwa makaranta yayin da ka je makaranta, za ka kasance kana wajen ɗaukan karatu, ne. Hankalinka ya kuma kan karatu ne, ba za ka kamu da wani dauwa ma daban a gefe-gefe ba. Za ka maida hankali akan karatunka ake koya maka ka yi ƙoƙari ka ga ka iya. Ta wani gefe kuma, ko in ce wani ɓangare, akwai za ka iya zama a gida, wato ka kalli fina-finai. Za ka zauna ka kalli fina-finai. Wannan ma yakan kawar maka da wani damuwa ko wani tunani a rayuwarka. Yadda kake kallon abubuwa da za su sa ka farin ciki da nishaɗi. Wannan a taƙaicen taƙaitawa yana gwada mana ne yadda za ka iya yin wani ayyuka da za su faranta maka, su kawar maka da wasu damuwowin na daban. Na gode.

Barkanmu dai wannan bidiyo an mana wato bayani ne akan yanda al’umma ko kuma in ce mutane suke fitowa don nuna rashin yardansu a game da wani abu da aka yi musu a ƙasa kamar yadda muka sani ne wani lokaci idan aka shiga wani hali a ƙasa za ka ga mutane sun fito dandazon jama’a suna gwaɗa cewa wato ba sa jin daɗin wannan mulki da dai sauransu. Yayin da suke rubutu a takardu a jikin wato alluna da dai wurare daban-daban, wani lokaci kuma mutane sukan fito ne suna nuna wato taƙaicinsu da bakincikinsu. Yayin da aka yi musu wani alƙawari wato ko gwamnati ko kama daga kan gwamnati zuwa ko wani wato babba da ya yi musu alƙawari, ya zo kuma bai cika wannan alƙawari ba, wannan ma mutane sukan fito. Wato zanga-zanga. Zanga-zangan nan a kan fito ne da rubutu da yake nuna rashin yarda akan abunda aka musu, suna ɗaga wato manyan takardu ne ko kuma in ce alluna da rubutu a jiki, suna bin titi don nuna rashin yardansu ga rashin cika alƙawari ko kuma wani abu da aka ce za a yi musu ba a yi musu ba. Na gode.

Barkanmu da warhaka kama yada muka gani ko in ce muke gani a wannan bidiyo an gwado mana ne yadda tsare tsaren birni yake wato yanda aka tsara birni kenan wato birni wuri ne da aka gwado mana kama yadda muke gani a zahiri ko muke gani a bidiyo wuri ne wanda yake ɗauke da manya-manyan gidaje kala daba-daba kama daga kan gidajen sama gidajen ƙasa sannan da abubuwa da dama na mure rayuwa burane yanda ake tsara su akwai wato gidaje sama kala daban-daban wato akwai kuma makatantu firamari sekondare da kuma manya-manyan makarantu wato jami’a kenan sanna burane na ƙunshe ne da mutane da dama maza da mata yara da manya yayin da kowa yake harkokin gabansu akwai manya-manya kasuwanni duk wato a birane da manya-manya ma’aikatu wato na gowmati da kuma manya-manyan kanfanuni wato masu zaman kansu wato ma’aikata na kasuwanci wanda ba na gowmati ba a taƙaitan taƙaitawa wannan bidiyo yana gwado mana ne yanda tsare-tsaren birni yake ko ko in ce yanda aka tsara birni na gode

Barkanmu dai. A wannan video an gwado mana ne, wato yanda abokai ko kuma in ce ƙawaye wato suke ɓata wato ƙwaƙwalwan abokansu kokuma in ce ƙwaƙwawar ƙawayensu. Kamar yadda muka ga wannan bayani, da aka gwado mana a wannan video, mafiya yawanci yara, wato waɗanda ba su taso suka girma sosai ba, wato yara ne madaidaita, yayin da ba sa ba da lokacinsu, ko kuma in ce ba sa ware lokaci, ko su ware wani mafi yawan lokaci a cikin rayuwarsu yayin da za su tattauna da iyayensu kamar yadda suke zama da abokansu, ko kuma in ce da ƙawayensu. Za ka ga yara sun fi ba da lokacinsu na zama hira da abokansu a kan da iyayensu, wato wannan yawan zama da suke yi da tattaunawa da suke yi da abokansu wanne yakan taɓo musu wato wani abu a cikin ƙwaƙwalwarsu. A taƙaice dai yanda ake so yara wato ƙananu ya kasance sun ba da lokaci ne wa iyayensu fiye da abokansu, sabida lafiyar ƙwaƙwalwarsu. A taƙaicen taƙaitawa dai za a iya cewa wannan video yana nuna mana cewa, yanda yara suke bin abokai ko ƙawaye su ba su lokaci fiye da iyayensu yana taɓa musu ƙwaƙwalwa. Na gode.

Barkanmu da war haka. Wato wannan video yana mana magana ne wato nishaɗantarwa, yanayin wato amfani da nishaɗantarwa yake tasiri a tsakanin al’umma. Kamar yadda muka sani ne, mutane suna son wato nishaɗantarwa a lokuta daban daban, suna son abubuwa da zai sa su nishaɗi, wata ƙila wani ya tashi ne daga aiki, ko bayan tashiwa a aiki na office, ko bayan tashiwa a aiki wurin kasuwancinka da dai sauransu, kana son wato ka ga wani abubuwa da zai iya sa ka nishaɗi. wato muna da waɗanda suke sa nishaɗi kala daban daban, akwai gefe, fanni daban daban: akwai mutanen da wato ban dariya suke yi, za ka ga suna wato aikinsu za su kawo wani labari ne da zai ba wa mutane dariya. To ko da ranka a ɓace ne, idan ka je wannan wuri na nishaɗantarwa yanayin, yayin da wato waɗannan ma’aikata na nishaɗantarwa suka zo suka fara, ya fara wato ba da bayanai ko labari na ban dariya na barkwanci, sai ka ga ka dawo cikin farin ciki. Sannan akwai wurin kallon fina-finai, wato fina-finai da dama da za ka je kamar silima silima da za a sa a yi entertaining, a tari mutane da shi. Wannan a taƙaice dai video yana gwado mana ne yanda wato ake ba da nishaɗi wa mutane da kuma amfaninsa. Na gode.

Barkanmu daai muna gani a wannan bidiyo ana nuna mana ne yaya za ka zama shugaba nagari kama yaya za ka yi ka zama abin koyi wannan hanyoyin da ake magana akansu yanda za a yi ka zama nagari ko ka zama shugaba ko fitacce nagari ka zama abin koyi wanda wasu za su ganka su kwaikwaya hanyoyinsu suna da yawa ana so wato ka kasance me taimakon jama’a ko koma in ce me taimakon al’umma yadda Allah ya hore maka ka ga wani yana cikin damuwa kai ƙoƙari ka taimake shi indai kana da hali koda rashin lafiya ne ka ga wani yake bai da kuɗin magani za ka iya siya masa ko a’a cikin gidanka ne misali cikin iyalinka ka kasanse shugaba nagari ka kasanse kai ne abin koyi ka dinga kyautata musu yanayin zamanka da su yanayin mu’amalan da za ka yi da su ya kasance kana abubuwa ne masu ƙyau wanda za su gani su yi koyi da wannan abin da matanka da ‘ya’yanka sukasanse za su yi koyi da kai kamar yada kake tamaka musu haka maƙwaftanka haka ma al’umman gari yakasance kana taimakonsu ta yanda za ka ji ƙansu ko ba lalai sai da kuɗi ba taimako yanda hanyoyi daban-daban na gode

Barka da warhaka, a wannan faifain an gwadomana ne wato yanda zamu dinga shawo kan damuwa. kamar yanda muka Sani damuwa abune da wato baʼada buƙkatar yinsa, abune da baʼada buƙatar wato ace mutane suna saka kansu a ciki. Yayinda zamuga cewa mutane sun banbanta Wasu abu kaɗan zai iya sanyasu cikin damuwa zai iya sanyasu cikin tashin hankali. Yayinda zamuga cewa yayinda mutane suka shiga tashin hankali yakan iya wato janyomusu ma rashin lafiya wanda zakuga cewa wasu sanadiyyan wato damuwa ko tashin hankali suna dauke da cututtuka da daban daban kama daga cutanda ya shafi na hawan jini da dai sauransu wanda baʼada bukatar faruwan haka Shiyasa sau dayawan lokuta yayinda mutane suka shiga damuwa suka shiga tashin hankali yakamata ace sun samo abubuwanda zasuyi wanda zai janyomusu farin ciki wanda zai kawar musu da wannan damuwan a gabansu ta yanda zasu samu su cigaba da gudanar da rayuwarsu cikin aminci cikin jindadɗi cikin walwala wato zasu fuskanci abunda zasuyi a gaba wanda zai faranta musu rai Shiyasa sau da yawan lokuta yayinda mutane suka shiga damuwa ba wai so ake su zauna susa damuwa a ransu ba aʼa akwai abubuwa da dama da zasuyi wanda zai taimaki rayuwarsu wanda zai mantar dasu damuwa yayinda zamuga cewa akwai koda wato zamane Ayi fira da abokai ko kawaye yakan ɗebe kewa yakan wato mantar da mutum Wani damuwa da yake ciki wanda wato zai kasance yana cikin farin ciki da abokansa ko kuma in mace ce da ƙawayenta bayaga nan akwai kalle kalle na fina finai a talabijan koda a naʼura mai ƙwaƙwalwa zakuga wannan ma yakan nishadantar yakan farantama mutum rai yayinda damuwa ta dameshi, yakan iya mantar dashi ma damuwan baki daya wanda zai cigaba da rayuwarsa wato da cigaba da abubuwanda zai jawo masa cigaba a rayuwa bayaga wannan ma zakuga akwai fita wato wuraren shakatawa wanda mutum zai kasance yana jin daɗi yana ganin abubuwa da suke faranta masa rai ko tafiye tafiye na inda zaije yaga Wasu abubuwa na cigaba na rayuwa wanda zai faranta masa rai bayaga nan akwai wurare na fiƙira wanda zakuga cewa akan tara alʼumma a bada labari wanda zai basu dariya yasanyasu a farin ciki duk ire iren wadannan hanyoyi sukan taimaka kwarai da gaske wajen dakƙile damuwa a cikin ran mutane, wajen wato kawarma mutane da damuwa wato a cikin rayuwarsu wanda zaisa wato su cigaba da duba rayuwarsu wanda zasuyi a gaba wanda zai anfanesu ya anfani alʼumma bakiɗaya, Nagode.

Barkanmu dai. Wannan bidiyo ya na mana bayani akan yanda zamu magance wato wasu matasaloli wato suke damunumu a rayuwa. Wato kaman yanda muka sani matasaloli su na damunumu matasaloli su na da yawa a cikin al'umma su na damunumu da ko kuma yanda za mu shawo kan wannan matasalan ko kuma in ce magance matasalan misali da za iya bayarwa a nan, akwai misali matasaloli a ce kaman na aikin yi to matasala na aikin yi yadda za ka bi ka magance shi ba za ka zauna ne ka ce kawai ba ka sama aiki ba, a’a kuma a rayuwa sai an nema. Za ka tashi in ka ga abu ka cika in ka samu kaima ka cika ka je akwai abubuwa da dama da za ka tashi ne ka nema ba zama za ka yi kai tsaye ka ce ba ka sama wannan abin ba sannan ko ilimi ne ma, wani matasala ne ba wai za ka zauna ne kai ba ka da ilimi ne ba, kuma kai ba ka san abu kaza ba, a’a sai ka tashi ka ji inda za'a kuma ya yi maka wannan abun walau ilimi na makaranta ne ko ilimi na gida, sai ka nema a taƙaice wannan bidiyo yana nuna mana ne yanda za mu shawo kan suka matasaloli na rayuwanmu na gode.

Barkanmu dai. Wato wannan video ya mana bayani a kan kan yanda ake wato kwatancen shiga a Turanci. Wato ana ba da bayani, ko kuma in ce ana iya kwatancen yanda ake wato shiga a Turanci. Kamar wannan abu in ka gani za ka iya cewa, wannan dogo ne, ko kuma ka ga abu ka ce wannan abin guntu ne, akwai bambanci a tsakaninsu. Sannan kuma yayin da za ka iya amfani da wato lokaci shi ma, ka bambance, za ka iya cewa, da ƙarfe kaza, abu kaza ya fi yi, ko kuma da ƙarfe kaza, abu kaza ya fi yi. Za ka iya amfani da lokaci wajen wannan wato kwatance. Za ka ga wannan abu ka ce fari ne, wannan ka ce baƙi ne, yanda wato za ka yi wannan bambance bambance, yanda za ka gwada su, ka auna su, ka kuma yi bayaninsu, wato a Turance. A taƙaicen taƙaitawa dai wannan video yana gwada mana ne yanda ake wato bayanin yanda wato abubuwa da ya shafi lokaci ko kuma kamanni ko kuma da dai sauransu. Na gode.

Barka da warhaka Wato ire iren waƙoƙi da nake wato so nake son in riƙa wato sauraron su da daddare ko Kuma ince da dare sune waƙoƙi na soyayya Kuma waƙoƙi na hausa kamar yadda wato nakeyi inadason wato sauraron wato waƙoƙi da dare waƙokin Kuma daya shafi waƙoƙine na hausa wanda waƙoƙine daya kunshi wato kalamai a ciki wato na soyayya wanda zai farantamun rai wanda zaisa inji dadi a raina nakanji dadi sosai ƙwarai da gaske Shiyasa sau dayawan lokutama koda a wayace ta salula ta hannu nakan wato ajiye irin waɗannan wakoki wanda nakanyi anfani Idan dare tayi Wani ko Wasu lokutan nakan kunna wato in sauraresu yadda wato sukan Sani nishadɗi sukan farantamin rai Wani lokacin zakuga cewa kodama inada Wani damuwa da yake damina ko Wani abu da ya sha min kai ko ya zamanmin duhu a kai wato bana kwanciya da haushi kokuma da baƙinciki kokuma da takaicin Wani abu daya faru dani na rayuwa nakan kunna wato wannan waƙa na soyayya yakan sa ni nishadi na hausa wanda nakanyi anfani da wannan waƙan Idan na kunna da dare yakan Sani a cikin farinciki yakan Sani nishaɗi yakan Kuma wato ainihin mantar dani damuwa ko Wani abu daya faru dani na rayuwa wanda banji daɗinsa ba nakan mance nakanji dadɗi a raina yakan nishadantar dani kwarai da gaske Shiyasa sau dayawan lokuta nakan kunna da dare musamman musamman kafin ma inzo barci nakan saka koda a naʼura mai ƙwaƙwalwa ne wanin nakan saka wato a talabijin in kalla wanin Kuma nakanyi anfani wato ainihin wayar hannu wayar salula kenan wayanda zansa wayannan waƙokin na wato hausa na wato hausa musamman mawaƙa na hausa kamar su wato hamisu breaker su Auta waziri da dai sauransu nakanyi anfani da wato waƙoƙin wayannan mutane manyan mawaƙa wanda mawaka ne na hausa wanda suke wakokine da ya shafi na soyayya nakan zauna in ji nakanji daɗi a raina yakan farantamin yakan nishaɗantar dani sannan yakan mantar dani Wasu abubuwan da suka kasance na damuwa a cikin rayuwata kwarai da gaske yakan taimakamin, nagode

Barka da war haka. Wato mafarkin da nayi wanda wato bai jima ba a kwanan nan shine mafarki da nayi na samun wato ainahin abunyi. Ma'ana na samun aiki. kamar yadda muka sani ne ni mafiya yawan lokuta gaskiya ban cika yawaita mafarki ba yayin da nakan ɗau tsawon lokaci ba tareda nayi wani mafarki ba. Amma mafarkin da nayi dai wato na ƙarshe shine mafarki da nayi na samun aikin yi bandai sani ba wataƙila ko dan nasa wato abunne a rai na, wanda ya jawo na iya yin mafarkin sa bandai san wannan ba. Wanda a ko da yaushe dai ina ƙokari wajen jajircewa, nagaa na ganin cewa na cinma wato burina ko ince burika da nake dashi na rayuwa. Wanda zan iya wato tsayawa da ƙafafuwa na, wajen da zan taimaki kaina in taimaki wato iyalina in taimaki al'umma ma baki daya. Wanda a koda yaushe nakan jajirce dukda dai bawai zama nayi haka kawai na zauna na wato ainahin miƙe ƙafa ba ina iya bakin ƙoƙarina wajen wato ƙoƙarin neman wasu abubuwa na ci gaba na rayuwa. Wanda zasu taimaka min ƙwarai dagaske na yanda zan tsaya da wato ainihin ƙafafuwa na. Kamar su ciki-ciken neman aikinyi ɗin da kuma ƙoƙarin wasu dabaru na ƙaro wasu wato ƙaro wasu ilimi da suka shafi wanda zasu samarmin da wato wani abunyi na musamman musamman ilimi da ya shafi na na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ya kasance cewa a ko a ina akan iya amfani dashi a ma'aikatu daban-daban kama daga kan ma'aikatu na gwamnati zuwa ma'aikatu masu zaman kansu duk ana da buƙatar wato irin wannan ilimi wanda zamani ne da ya canza ya kasance ana abubuwa da dama ta hanyar wato amfani da yanar gizo. Wanda wannan ma yakan taka rawar gani ƙwarai da gaske wanda wato ban zauna kawai na zauna jiran aikin kawai ba ina daɗa ƙarin ƙoƙari da kuma ƙarin himma wajen neman wasu wato ilimi da zasu daɗa taimaka min wajen gudanar da rayuwa kuma wajen samun cigaba akan duk wasu al'amura da kuma wato abubuwa da nakeso in cin masu ko kuma ince in cin ma a nan gaba a rayuwa na. Wanda wannan yakan taimaka ƙwarai dagaske. To gaskiya zan iya cewa mafarkin samun aikinyi shine mafarki da nayi na ƙarshe. Nagode

Barka da warhaka. Hanyoyi wato da nake bi dun in wato yi amfani da lokacina ko in ce in yi amfani da lokaci ta yadda ya dace. Ya ƙunshi wato bisa tsare-tsare da nake yi na duk wasu ayyuka da nake da shi ko kuma in ce abubuwan da zan gudanar a wannan wuni. Wanda da farkon fari idan na tashi ma na kan yi amfani wato da da wato na kan yi amfani da wajen ma rubutawa, wato ayyuka da nake da shi abun da zan yi a wannan safiya, abunda zan yi wato da abun da ya kama da rana abun da zanyi da yamma har izuwa dare nakan zauna in rubuta ma a rubuce wato yanayin abubuwa da zan yi inda wani fita da zan yi zuwa wani wuri, gidan biki, gidan suna, wani taro na musamman ko wani guri mai mahimmanci da zan je wato akwai er akwai lokaci da nake warewa wanda nakan yi amfani da lokaci ko wane aiki da zan yi nakan saka masa lokacin sa, ta yanda zan samu wato in gudanar da duk wasu abubuwa da nake son in cimma a wannan wuni. Sannan nakan ware wato lokaci da zanyi tare-tsare dan fidda wato tsare-tsare na abubuwa da zan yi. Wannan fa da tsare-tsare yakan taimaka ƙwarai da gaske na ganin cewa na shaywo kan duk wasu abubuwa da zan yi. Kuma in na yi amfani da lokuta ko wane lokaci nakan sa ga abunda zan yi a wannan lokaci. Idan na bi wainnan hanyoyi, nakan ga cewa duk abun da zan yi nakan yi shi kuma in samu in yi shi akan lokaci da nake da buƙata kuma ya kasance wannan abun na yi shi a yadda nake so. Yayin da na yi amfani da tsare-tsare da kuma bin lokaci da na saka ma yin wannan abu. Shi yasa a ko da yaushe ko kuma in ce a kullun ni in na tashi ina da tsare-tsaren abubuwa da zan yi a wannan wuni. Zan yi aiki da ya shafi na gida da safe in zan fita ina ware lokaci da hantsi da dai sauransu inma fitan ya kama dole na yamma ne ba na safe ba duk nakan san yadda zan yi in tsara yanayin ayyuka da zan yi na cikin gida kafin zuwa wannan lokaci da zan fita. Wanda wainnan tsare-tsare yakan taimaka mun ƙwarai da gaske wajen cinma wato bururruka na ko kuma in ce buri da nake dasu da kuma wasu ayyuka da zan iya yin su na cikin gida da na wajen mu gida ma baki ɗaya duk nakan tsara kuma nakan samu in yi su akan lokaci kuma nakan samu in cimma wato buri akan abun da zanyi, gwami da amfani da lokaci da tsare-tsare da lokacin da na tsara. Nagode.